Ibirato abanyeshure bambara iyo bariko barakora imyimenyerezo kw'ishure ry'imyuga bifise ibara ryirabura, kandi abanyeshure babikoresha kugira ntibave biyo nona canke agire ikintu kibabaza ku maguru.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko hejuru gisakaye hasi gisize amabara atandukanye harimwo iritukura hamwe n'imirongo yera hamwe n'ubururu

Ibikoresho, abanyeshure bifashisha, iyo bariko bariga; harimwo imikasi, bakoresha mu gukata ibipapuro, harimwo n'ibikoresho bifashisha, iyo bariko baracapa, canke bariko barandika.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara ,ku ruhome handitse ko amajambo, mw' ibara ritukura ,impande y'uruhome hateye ivyatsi ,hariho n'amabuye ari mw' ibarabara, mw' ishure hateye ibiti vyishi.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, hasi hasa neza bahakoreye isuku, harimwo n'intebe zifise ibara ry'ubururu, ku ruhome naho nyene hasize ibara ry'ubururu, hejuru hariho amatara ariko araka.

Ishure rifise icumba c'uburaro cuguruye umuryango, harimwo uburiri abanyeshure baryamako iyo bavuye kw'ishure, kugira baruhuke, hariho n'uruhome ruriko ibicapo, hejuru hariho n'uyundi muryango wuguruye abanyeshure bacamwo.

Ishure rifise icumba c'uburaro abanyeshure bakoresha iyo bariko bararuhuka ,harimwo uburiri bushasheko amashuka ,niho abanyeshure baza kuruhukira iyo bahegeje gukora ivyigwa kugira babe barameregwa neza.

Ishure ryigako abanyeshure b'imicuko rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo harimwo n'ibikinisho abanyeshure bakinirako bifise amabara atandukanye ku ruhande hariho imeza n'intebe yabo.

Icumba, abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, harimwo ibikoresho abanyeshure bigirako, biteretse hejuru y'akabati gasize ibara ryera; hejuru hariho icuma kizana umuyaga, hamwe n'amatara ariko araka.

Ishure rifise akazu ka sugumwe hamwe naho abanyeshure baba hungu bakoresha ku ruhande hariho urukarabiro abanyeshure bakoresha mu gukaraba intoke bavuye mu kazu ka sugumwe hejuru hariho amadirisha yuguruye

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho zitondetse ku murongo, iruhande yaho hariho amadirisha akozwe mu vyuma hamwe n'uruhome rusize ibara ryera, hejuru hariho imashini zizana umuyaga mw'ishure.

Igikoresho abanyeshure biga mw'ishuri ry'imyuga bakoresha iyo bariko barakora imyimenyerezo rifise ibara ry'umuhondo hamwe n'iryirabura hamwe n'intsinga na zonyene zifise ibara ryirabura hamwe n'iritukura.

Abanyeshure b'abakobwa hamwe n'abahungu bari kumwe bariko barakina umukino bakoresha ibiharuro imbere yabo hari imeza bateretse ko igikinisho gifise amabara atandukanye harimwo iritukura, icatsi n'ubururu.

Icumba c'isomero kirimwo ibikoresho abanyeshure bigirako biga kw'ishure ry'imyuga ivyirwa bijanye no gukoresha ibikoresho vy'ubuhinga bwa none harimwo imeza iteretseko imashini nyabwonko.

Ishure rifise akazu ka sugumwe gashaje kubera irangi risize ku ruhome ryatanguye kwononekara imbere hariho n'imiryango yugaye iri ku kazu kasugumwe hariko ibicapo bitandukanye vy'abanyeshure.

Icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati gafise uburebure bunini gateretsemwo ibitabo vyinshi bigerekeranyeko, imbere yako hariho inzira abantu bakoresha iyo bariko baratambuka bagiye kurondera ibitabo.

mu cumba c'isomero aho higira abanyeshure b'imicuko ku ruhome hamanitseko ibipapuro vyinshi biriko ibicapo bitandukanye, kandi abanyeshure bakunda kuraba bifise n'amabara atandukanye.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, canke baza gukoreramwo imyimenyerezo iyo baje kwinonora imitsi; inyuma y'ikibuga hariho intebe abantu bicarako, iyo baje kurorera umukino.

Icumba babikamwo ibitabo, harimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi, harimwo n'intebe, hamwe n'imeza ziteretseko ibitabo, intebe nizo bicarako abantu iyo bariko barasoma ibitabo; hejuru amatara ariko araka.

ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero ryubatse rigeretse rifise n'uruhome rusize ibara ryera harimwo n'inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo iyo bariko baratambuka imbere hateye ibiti birebire.

icumba abanyeshuri bakoresha iyo bariko barafungura harimwo intebe bicarako hamwe n'imeza batereka ko imfungugwa ku ruhande hariho uruhome rusize ibara ryera hasi hasa neza kubera bahakoreye isuku hariho n'ahantu babika ibifungugwa.

Ibikoresho abanyeshure bifashisha iyo bariko barandika canke bariko baracapa hejuru bifise nagandi gakoresho bakoresha mu gufuta ibintu banditse iyo basanze bibeshe canye banditse ibitari vyo.

Ishure rifise ikibuga iruhande rumwe hateyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti urundi ruhande hari ibivu gusa hamwe n'amabuye ari hasi impande y'icumba c'isomero hari urukarabiro abanyeshure bakoresha

Icumba c'isomero kirimwo intebe y'umunyeshure imbere hariho imeza iteretseko imashini nyabwonko hariho n'indi meza iteretseko ishakoshi imbere hariho intebe y'umwigisha hejuru ku ruhome hamanitseko imbonesha kure

Ishure ryigako abanyeshure b'imicuko rifise ikibuga kirimwo ibikinisho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakina bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara , umuhondo iritukura ,hamwe n'ubururu .

Abanyeshure bari mu kibuga bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bamwe bambaye impuzu z'umuhondo abandi impuzu z'ubururu harimwo n'umwigisha wabo yambaye impuzu yera hasi mu kibuga nta byatsi bihari inyuma y'ikibuga hateye ibiti birebire.

Icumba kirimwo uburiri abanyeshuri baryamako iyo bavuye mu vyirwa barushe iruhande hariho idirisha ririko ibitambara vyugaye ku ruhande y'imatera hariho intebe iriko amashuka.

Icumba kirimwo imeza iteretseko igikoresho abanyeshure bifashisha iyo bariko barakora ivyirwa vy'ibiharuro ku ruhande hariho n'ibikoresho bakoresha iyo bariko barandika.

Mu cumba aho babika ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo abanyeshuri bifashisha iyo bariko bariga harimwo ibitabo bifise amabara atandukanye harimwo igitabo gifise ibara ry'ubururu n'ikindi gifise ibara ry'icatsi

Ibikoresho abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga ivyirwa bijanye n'ubwubatsi harimwo ibikoresho bakoresha iyo bariko baraca imirongo hamwe n'inkofero ifise ibara ry'umuhondo hariho n'igitabo kihatereze.

Uburongozi bw'ishure bwubatse ivyumba vy'amasomero bishasha basigako n'amarangi mashasha imbere hariho ikibuga batarateramwo ivyatsi hejuru hariho amatara arikaraka hasi naho basize isima.

Abanyeshuri babiri bari impande y'icumba c'isomero iruhande yabo hariho inzira hamwe n'ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umukino w'umupira w'amaboko ku ruhande hariho ivyatsi hamwe n'ibipapuro biri hasi.

icumba c'isomero kirimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi bitondetse ku murongo, hasi bahakoreye isuku ,inyuma hariho uruhome rusize ibara ryera kandi nta muntu n'umwe ahari.

Bizoza n'umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye kw'ishure ryabo hariho abanyeshure bariko baratambuka impande y'ivyumba vy'amasomero hakurya y'ishure hariho ikibuga abanyeshure bakineramwo umupira w'amaboko

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramo umupira w'amaboko ku ruhande hateye ivyatsi hariho n'ibipapuro biri hasi hariho n'abanyeshure babiri bari impande y'ivyumba vy'amasomero umwe arahagaze uwundi aricaye

Ishuri rifise akazu ka sugumwe gasa neza kubera bahakoreye isuku hamwe hariho umuryango wuguruye urimwo akazu ka sugumwe bakoresha hejuru hariho itara ririko riraka

umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no gukoresha ibikoresho vy'ubuhinga bwa none ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, imbere y'iwe hariho imeza iteretseko ibikoresho bitandukanye harimwo n'imashini nyabwongo.

Ishure rifise uruhome rusizeko amabara atandukanye hanze hariho abanyeshure bamwe bariko baratambuka impande y'ishure hariho intebe yera abantu bicarako hakurya hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo

Ishure rifise ivyumba byinshi birimwo akazu kasugumwe aho abanyeshure bakoresha, harimwo n'imiryango abanyeshure binjiramwo iyo bagiye kwoga canke gukaraba harimwo n'inzira iri hagati abantu bacamwo iyo bariko baratambuka.

Icumba, babikamwo ibitabo; harimwo akabati, gateretsemwo ibitabo, vyinshi, biri ku murongo; harimwo n'inzira, abantu bacamwo, iyo bariko bararondera, ibitabo, baje gusoma, kugira babimenye.

Kw'ishure ry'imicuko hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi vyinshi hariho n'ibikinisho abanyeshure bakoresha iyo baje kuruhuka ku ruhande hateye igiti kirekire inyuma y'ikibuga naho hateye ibiti vyinshi kandi birebire.

Icumba babikamwo ibitabo, harimwo akabati gateretsemwo ibikoresho vyinshi, hejuru naho, hariho n'ibindi bikoresho bimanitseko; harimwo n'inzira abantu bacamwo, iyo bariko bararondera ibitabo bagiye gusoma.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure hamwe n'imeza zabo imbere hariho ikibaho gifise ibara ry'icatsi, kandi kitanditseko ku ruhande hariho ishurwe bashize mu cumba c'isomero hejuru hamanitse amatara.

Ishuri rifise ikibuga, abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, canke bakiniramwo iyo bariko baninonora imitsi, hejuru gifise ivyuma kandi gisakaye, ku ruhome hasize amabara atandukanye, harimwo n'iryera.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo iruhande hariho idirisha ryuguruye ririko riracamwo umuco mwinshi imbere hariho intebe hamwe n'imeza y'umwigisha aho yicara inyuma yiwe hariho ikibaho.

Umunyeshure yiga mu mashure y'intango bamuguriye impuzu azoza arakoresha mu vyigwa bijanye no kwinonora imitsi harimwo ikabutura hamwe n'umupira wo kwambara hejuru iyo ariko arakina.

imana irambona ni umunyeshure ku ishure aho yiga hariho inzu yubakishijwe amatafara turiye inyuma hariho akazu ka sugumwe kariko n'ibicapo iruhande hariho inzira abantu bakoresha bariko baragenda.

Nibigira n'umunyeshuri yiga kw'shure ry'imyuga aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi hariho imeza iteretseko ibikoresho bigirako harimwo n'intsinga zifise amabara atandukanye harimwo n'ikaye hamwe n'ikaramu

Kw'ishure ryo muri kaminuza hariho icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi imbere hariho inzira abantu bacamwo ku ruhande hicaye abantu bariko barasoma ibitabo.

Icumba kirimwo akabati babikamwo ibitabo byinshi ibyo abanyeshuri hamwe n'abigisha bakoresha hagati y'akabati hamwe na kandi harimwo inzira abantu bacamwo iyo bari kubararondera ibitabo.

Ibikoresho abanyeshure biga mu mashure yisumbuye canke mu mashure y'intango biteretse hejuru y'ikaye yimwo imirongo ni vyo abanyeshure bakoresha iyo bariko barasongora agakoresho bacapisha canke bandikisha.

Ibikoresho, abanyeshure bakoresha, iyo bariko barakora ivyigwa; igikoresho kimwe, bagikoresha mu vyigwa, bijanye n'ibiharuro, ibindi bikoresho, bavyita ikaramu, babikoresha iyo bariko, barandika.

Ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barandika canke bariko baracapa vyitwa ikaramu ,bifise amabara atandukanye harimwo ibisa n'ibara ry'ubururu hamwe n'iry'icatsi harimwo n'iritukura hamwe n'iryirabura.

Ibikoresho abanyeshure bifashisha iyo bariko bariga bandikamwo ivyigwa vyabo kugira ntibavyibagire canke babigumane igihe kirekire harimwo ibikoresho bifise amabara atandukanye.

Ishure ririmwo umwijima ririmwo n'intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hejuru hariho ama mashini azana umuyaga ku ruhande hariho amadirisha y'ivyuma arimwo n'ibiyo inyuma y'ishure hateye ibiti

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo hariko n'amadirisha afise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ry'icatsi.

Icumba babikamwo ibitabo, harimwo akabati gateretse ko ibitabo bitandukanye, bigerekeranye ko ku ruhande hariho umuryango wugaye usize ibara ry'ubururu, hariho n'idirisha na ryo nyene ryugaye.

Ishure rifise ikibuga kirimwo ibikinisho vy'abanyeshure ,bakinirako iyo bariko bararuhuka, uruhande rumwe hateyemwo ivyatsi ,urundi ruhande hateye ibiti birebire ,kandi binini abantu bicara musi.

Abanyeshuri bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mu kibuga bariko barakina umukino imbere yabo ahagaze umwigisha yambaye impuzu zitukura inyuma yabo hariho uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure rifise akazu kasugumwe katanguye kononekara kubera gasigaye gasa nabi hejuru gafise umuringoti umanukana amazi ufise ibara ry'icatsi musi hariho ibipapuro abanyeshure bahashize

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyishi bitandukanye harimwo n'umuntu ariko aratambuka impande y'ibitabo mu nzira icamwo abantu bariko bararondera ibitabo bashaka.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, ririko n'imirongo isize mw'ibara ryera, hariho n'ingazi abantu bacako iyo bariko baraduga canke bamanuka, iruhande yaho hateye ivyatsi bike.

Icumba kirimwo ibikoresho abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga bigirako iyo bariko barakora imyimenyerezo harimwo ibikoresho biteretse hejuru ku meza birimwo n'insinga zifise amabara atandukanye.

Ishure rya kaminuza ryubatse rigeretse imbere yaryo hateye igiti kirekire, kandi kinini harimwo n'inzira irimwo umuntu, ariko aratambuka yambaye ishakoshi ku mugongo iruhande y'inzira hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Umurwi userukira ishure mu mukino w'umupira w'amaboko bahagaze mu kibuga bambaye impuzu zisa harimwo abanyeshure bafise imipira mu biganza vyabo inyuma hariho abandi banyeshure baje kuraba umukino

Ishure rifise akazu kasugumwe kariko imiryango iriko ibicapo vy'abanyeshure b'abahungu hamwe n'abakobwa imiryango irugaye kandi ku ruhome hasize amabara atandukanye iry'ubururu hamwe n'iryera.

Igikoresho abanyeshuri bakoresha iyo bariko barakora imyimenyerezo canke bariko bariga, ni igikoresho bakoresha mu vyigwa bijanye n'ububaji gikozwe mu vyuma, bagikoresha iyo bariko barakata imbaho gifise ibara ry'umuhondo hamwe n'iryirabura.

Igikoresho abanyeshure canke abigisha bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro bagikoresha iyo bariko baraca imirongo abanyeshure kugira bamenye ibipimo bakoresha hamwe n'abigisha.

Igikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga mu vyirwa bijanye n'ubwubatsi kw'ishure ry'imyuga bagikoresha iyo bariko barakata ivyuma, kandi na co gikozwe mu vyuma gifise amabara y'umuhondo hamwe n'igerawo ora.

Ishure rifise akazu ka sugumwe gasa neza, kubera bahakoreye amasuku hasi hamwe no ku ruhome hose harasa neza akazu ka sugumwe imiryango iruguruye imbere hariho urukarabiro abantu bakoresha iyo bahijeje mu kazu ka sugwumwe.

Ishure abanyeshuri biga mw'ishuri ry'imicuko bigiramwo harimwo intebe hamwe n'imeza ziteretse ko ibikoresho abanyeshuri bigira ko hasi hasize amabara atandukanye harimwo iry'ubururu icatsi n'iritukura.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha iyo bariko barakina canke bariko barinonora imitsi harimwo umupira bakinisha amaguru hamwe n'ibirato biri hagati mu kibuga ahantu hari ivyatsi

Icumba babikamwo ibitabo harimwo intebe hamwe n'imeza, intebe nizo abantu bicara ko iyo bariko barasoma ibitabo ku ruhande hariho akabati kabitsemwo ibitabo vyinshi biteretsemwo.

Icumba kinini, kandi cagutse abanyeshuri baza gufatiramwo ibifungurwa harimwo intebe nyinshi zitondetse ku murongo hamwe n'imeza ziteretse ko amasahani abanyeshure bakoresha iyo baje gufungura.

Imeza iteretseko agakarato karimwo ingwa zitandukanye, umwigisha akoresha iyo ariko arandika ku kibaho canke umunyeshure akoresha iyo ariko arandika ku kibaho, harimwo ingwa zifise amabara atandukanye: iz'ubururu, umuhondo hamwe n'izindi.

Ibikoresho abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga mu vyigwa vyabo ,iyo bariko baracapa canke bariko barandika ,bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ryirabura ,ubururu, iritukura hamwe n'icatsi.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise n'akazu ka sugumwe kariko ibicapo vyerekana aho umunyeshure w'umwigeme akoresha kugira umwigeme ntiyibeshe aje gukoresha ahandi.

Mucumba aho abanyeshure biga ivyigwa vyo gukora ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none harimwo imeza iteretse ko ibikoresho abanyeshure bigira ko bifise n'insinga zitandukanye amabara.

Ishure rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hagati harimwo igikinisho c'abana biga kw'ishure ry'imicuko i ruhande hateye igiti kirekire inyuma y'ikibuga hariho ibindi biti vyinshi vy'imikaratusi.

Icumba kirimwo akabati babikamwo ibitabo vyinshi bigerekeranyeko, ku ruhande hariho imeza iteretseko igitabo gifise ibara ry'ubururu hamwe n'ibipapuro vyera ,hejuru hateretseko ikaramu.

Icumba kinini kandi cagutse, abanyeshure bakoresha iyo bariko barafungura; harimwo imeza hamwe n'intebe z'abanyeshure, bicarako iyo bariko barafungura; ku meza hateretse amasahani ari kumwe n'ibifungurwa, hariko n'ibiyiko.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi biri ku murongo harimwo n'imeza iteretseko igitabo cuguruye ku ruhande hariho n'ibindi bitabo bigerekeranyeko hariho n'amarori.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza y'umwigisha, hateretseko ibikoresho umwigisha akoresha iyo ariko arigisha, inyuma hariho ikibaho gifise ibara ryirabura canditseko amajambo, hejuru hariho uruhome rusize irangi.

Uburongozi bw'ishure bwubatse ikibuga gishasha abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaguru ku ruhande bubaka inzira abantu bakoresha iyo bariko barinonora imitsi mu mukino wo kwiruka hakurya hariho aho abantu bicara

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure hamwe n'imeza zanditseko bakoresheje ingwa imbere hariho akabati kugaye babikamwo ibikoresho ku ruhome hariho amadirisha afise ibiyo atondetse ku murongo.

Abanyeshure, bari mu kibuga, bambaye impuzu, zo kwinonora imitsi, bariko barakina, umupira w'amaboko; inyuma y'ikibuga, hagaze abandi banyeshure, hamwe n'abigisha, bariko bararaba umukino, ingene uriko uragenda.

Ishure rifise amarembo yuguruye ririko imiryango y'ivyuma imbere harimwo ahantu hateye ivyatsi hamwe n'iwiti ku ruhande hateye amashugwe harimwo n'inzira abantu bacamwo.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, imbere hariho ikibaho canditseko, hejuru naho hariho ivyuma bizana umuyaga hamwe n'amatara arikaraka, ku ruhome naho asize ibara ryera.

Ishure rifise akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye kariko imiryango y'imbaho imwe yuguruye hamwe n'uwundi wugaye imbere ntavyatsi bihari iruhande y'akazu ka sugumwe niho hateye ivyatsi

Icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati karimwo ibitabo bigerekeranye ko harimwo n'agacupa gakozwe mu cuma bashiramwo amazi yo kunwa iyo umunyeshuri afise inyota niko akoresha .

Mugisha kw'ishure ryabo aho yiga hariho akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye gasakajwe n'amabati ariko imiryango ikozwe mu mbaho iruhande yaho hateye ivyatsi inyuma hateye ibiti

Umuduga, ishure rikoresha iyo ririko rirunguruza abanyeshure, iyo batashe canke ririko rirabazana kw' ishure, risize ibara ry'umuhondo ,hariko amajambo yanditswe ko mwibara ryirabura, iruhande hateye ivyatsi vyinshi.

Ishure rifise akazu ka sugumwe gashaje niho abanyeshure b'abahungu bakoresha hariho nuruhome rwubakishijwe amatafari aturiye hejuru hamanitse imiringoti imanukana amazi ifise ibara ry'icatsi.

Icumba kirimwo ibitabo, vyinshi ,bigerekeranye ko ,biri mu kabati niho babiteretse ,harimwo ibitabo, vyinshi bishasha, nivyo abanyeshure hamwe n'abigisha, bakoresha iyo bariko bariga.

Ibikoresho abanyeshure bifashisha iyo bariko barandika canye bariko baracapa babikoresha mu gufuta ibintu banditse canke bacavye ku ruhande hariho n'ikindi gikoresho abanyeshure bifashisha iyo bariko barandika.

Ishure rifise akazu kasugumwe kariko imiryango yuguruye imbere hubatse uruhome ruzibira imbere y'imiryango hariho n'uruhome rusize ibara ry'ubururu hamwe n'iryera harimwo n'inzira bacamo iyo bariko baratambuka.

Icumba kirimwo ibitabo abanyeshuri hamwe n'abigisha bakoresha iyo bariko bariga canke iyo bashaka kongera ubumenyi harimwo n'akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi biri ku murongo imbere hariho inzira abantu bacamwo.

Igikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakina umupira w'amaboko carononekaye kubera carashaje aho abanyeshure bashiramwo umupira harononekaye naho nyene hasigaye icuma ku ruhande hateye ibiti.

Icumba, kirimwo intebe, umuntu yicarako; ku ruhande, hariho imeza, bateretseko agatara, iyo umuntu akoresha, ariko arasoma; imbere y'iyo ntebe, hariho iyindi meza, baterekako ibitabo; ku ruhande, hariho ibipapuro, bimanitse.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaguru, ku ruhande hariho ahandi bakoresha iyo bariko barakina umukino wo kwiruka, inyuma y'ikibuga hariho abantu benshi bicaye, baje kurorera, impande y'ikibuga hateye ibiti vyinshi.

Icumba kirimwo ibitabo basoma abanyeshure iyo bariko bariga ,harimwo n'akabati gasize ibara ry'umuhondo inyuma hariho uruhome rumanitseko ibipapuro bifise ibara ry'ubururu no ku rundi ruhande hariho ibipapuro bimanitse ku ruhome.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko hasi hasize amabara atandukanye harimwo ibara ryirabura hamwe n'imirongo isize mw'ibara ryera inyuma hariho uruhome na rwo nyene usize ibara ryera hamwe niryirabura.

Ibikoresho, abanyeshure biga, kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye no gukora, imiringoti y'amazi, nivyo abanyeshure bifashisha, iyo bariko bariga; bisize n'amabara atandukanye, kandi bikozwe mu vyuma.

Ishure rifise icumba c 'isomero gifise uruhome rushaje rusize ko ibara ryera ryatanguye ko none kara amaja hasi ariko n'ibipapuro byera vyanditse ko amajambo mw'ibara ry'ubururu.

Icumba abanyeshure bakoresha iyo bariko barafungura harimwo intebe bicarako hamwe n'imeza batereka ko ibifungurwa hejuru harasakaye hariho n'itara rimanitse imbere hariho igiti.

Icumba c'isomero abanyeshuri bakoreramwo imyimenyerezo harimwo intebe abanyeshuri bicara ko hamwe n'imeza ziteretse ko imashini nyabwonko bigira ko, ku ruhome hamanitse k'igipapuro kirimwo amabara atandukanye.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi hariho imeza iteretse ko igikoresho abanyeshuri bigirako gifise ibara ryirabura hamwe n'iryera inyuma yaho hariho iyindi meza iteretseko ibikoresho abanyeshuri bakoresha

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi harimwo imeza iteretse ko imashini nyabwonko yakije abanyeshuri bigirako ivyirwa bijanye no gukoresha imihora ngurukana bumenyi ku ruhande hariho ikaye iteretseko ibindi bikoresho bigirako

Ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakora ivyirwa canke bariko barakora imyimenyerezo mu vyirwa bijanye no gucapa harimwo ibikoresho barikoresha iyo bariko baracapa hamwe n'ibindi bakoresha iyo bariko barasiga amarangi.

Icumba aho abanyeshuri bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi aho batereka ibikoresho abanyeshuri bigirako hariho n'umuringoti ufise ibara ritukura ku ruhande hariho akabido gasa n'ibaragera kandi kugaye inyuma hariho uruhome rufise amatafari

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, hari uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye hariho n'ibikoresho biteretse hejuru abanyeshure bakoresha ,biriko n'ibintu bitandukanye.

Icumba, abanyeshure bakoreramwo, ivyigwa vy'ubushakashatsi; harimwo intebe, abanyeshure bicarako, iyo bariko bariga, hamwe n'imeza, ziteretseko imashini nyabwonko; imashini imwe niyo yakije, izindi zirazimije.

Ibikoresho abanyeshure bigirako mu vyigwa bijanye no gukora umuduga, kw'ishure ry'imyug, ni igikoresho bashira mu muduga hama kikabika umuyagankuba kugira umuduga uze uragenda.

Abanyeshuri bo muri kaminuza biga ivyirwa bijanye n'ukubungabunga amagara y'abantu bari mucumba aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi bambaye impuzu zera imbere yabo bafise ibipapuro bariko barandikako hamwe n'ibindi bikoresho.

Ishure rifise icumba abanyeshure baryamamwo iyo bariko bararuhuka harimwo ibitanda biriko uburiri ushasheko n'amashuka harimwo n'intebe abanyeshure bicarako hamwe n'imeza.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi haragaragara kubera nta mwigisha canke umunyeshure ahari, ku ruhande hariho akabati kuguruye umuryango babikamwo ibikoresho.

Ka nyange ni umunyeshure ari mucumba aho bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe bambaye udufukamunwa harimwo n'umwigisha yambaye impuzu zera kanyange ni we afise agacupa, ariko arakora imyimenyerezo.

Umwigisha ari kumwe n'abanyeshure mu cumba aho bigira ivyigwa vy'ubushakashatsi bambaye udukingira munwa hamwe n'udukingira ntoke bariko bariga ivyigwa bijanye no gukora ubushakashatsi.

Icumba c'isomero bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, harimwo intebe bicarako iyo bariko bariga, hamwe n'imeza ifise ibara ryera hejuru iteretseko ibikoresho hamwe n'ikaramu n'ibipapuro.

Abanyeshure bari mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi bambaye impuzu zera, bamwe barahagaze hariho n'uwundi yicaye inyuma yabo hariho n'ibikoresho bakoresha bariko bariga umwe afise akadobo gasa n'ubururu.

Icumba, babikamwo ibitabo, harimwo akabati, gateretseko ibitabo bishaje, hamwe n'ibindi, bishasha; hejuru ku ruhome, hariko igipapuro, kiriko ibicapo vy'umubiri w'umuntu, hamwe n'umwana.

Icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi bitandukanye bimwe birashaje ibindi nibishasha iruhande hariho ibipapuro vyinshi bimanitse ku ruhome abanyeshure bakoresha.

Icumba kirimwo imeza hamwe n'akabati babikamwo ibitabo hejuru hariho ibitabo hamwe n'ibipapuro bimanitse ko munsi hariho imiryango yugaye ku ruhande hariho kandi kabati nako nyene kuguruye umuryango.

Ishure rifise icumba babikamwo ibitabo gifise uruhome rwubakishijwe amatafari turiye hamanitseko igipapuro kiriko ibihimba vy'umubiri w'umuntu harimwo n'akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi.

Ishure, rifise icumba, babikamwo ibitabo; harimwo akabati, gateretseko ibitabo hejuru, ibindi babiteretse munsi; ku ruhande, hariho akabati, gateretsemwo ibindi bitabo, n'ibindi bikoresho vyinshi.

Igikoresho abanyeshure biga mw' ishure ry'imicuko bigirako iyo batanguye gusoma indome, kirimwo indome n'ibiharuro hamwe n'ibicapo vyorohereza abanyeshure iyo bariko bariga gufata ibi vyigwa vyabo ku mutwe.

Kw'ishure ry'imicuko hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo hasi hateye ivyatsi harimwo n'ibikinisho abanyeshure bifashisha bariko barakina iyo bariko bararuhuka inyuma yaho hateye amashurwe

Kw'ishure ry'imicuko aho abanyeshure bakinira hariho ibicapo bicafye hasi mwibara ryera kandi hariho imirongo harimwo n'ibiharuro vyanditseko abanyeshure bakoresha iyo bariko barakina

Kw'ishure ry'imicuko ,hariho ikibuga kiteyemwo ivyatsi, harimwo n'ibikinisho abanyeshure bakoresha ,iyo bariko barakena ,bifise amabara atandukanye, harimwo ibifise ibara ry'ubururu, hamwe n'icatsi, inyuma y'ikibuga hateye ibiti birebire.

Kw'ishure ry'imicuko mu kibuga harimwo abanyeshure bariko barakina iruhande y'ikibuga hateye ivyatsi vyinshi inyuma y'ishure hariho ibiti birebire vy'imikaratusi iruhande yabyo hariho ibikoresho abanyeshure bakiniraho.

Ibikoresho vy'abanyeshure biga kw'ishure ry'imicuko bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ritukura umuhondo icatsi hamwe n'ubururu ku ruhande hariho n'ibindi bikoresho na vyo ngyene abanyeshure bakoresha.

Ibikoresho vy'abanyeshure biga mw'ishure ry'imicuko ibikoresho vyitwa amashakoshi bambara ku mugongo biriko ibicapo bitandukanye babikamwo ibitabo vyabo hamwe n'ibindi bikoresho batwara.

Ishure ryiga ko abanyeshure b'imicuko rifise ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko hasi gisize amabara atandukanye harimwo igicatsi umuhondo iryera n'ubururu inyuma y'ikibuga hateye ibiti vyinshi.

Icumba abanyeshure biga kw'ishure ry'imicuko, bakiniramwo harimwo ibikinisho vyabo ,bifise amabara atandukanye, harimwo n'udufise ibara ry'ubururu, ry'umuhondo ,hamwe n'iritukura.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango hamwe n'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bari mw'ibarabara bariko baratambuka bambaye n'amashakoshi yabo ku mugongo iruhande yabo hariho umuntu ariko aragendera kw'ikinga.

Icumba c'isomero cigamwo abanyeshure biga mu mashure y'intango hariho uruhome rusize ibara ryera hariko n'ibicapo bimanitse ko hejuru amatara arikaraka.

Ishure ryubatse rigeretse, rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango y'ivyuma, isize ibara ry'ubururu, hariko n'ibiyo, hamanitseko n'igipapuro cera; ku ruhande hariko n'amadirisha y'ivyuma, imbere hariho umufurege utembana amazi.

Icumba kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo imbere hariho intebe y'umwigisha ifise ibara ryirabura hejuru hariho imashini iza n'umuyaga hamwe n'amatara amanitse hejuru ari karaka.

Ndikuriyo n'umwigisha wo mu mashure y'intango mu cumba c'isomero aho yigishiriza harimwo intebe hamwe n'imeza akoresha iyo arikarigisha inyuma yiwe hariho idirisha riba ryuguruye kandi ririko ibiyo.

Ishure rifise ikibuga kinini ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero hanze hariho abanyeshure bicaye hariho n'abandi bantu bambaye amashakoshi ku mugongo bari hagati mu kibuga bariho baratambuka iruhande y'ivyumba vy'amasomero hateye ibiti.

Ishure rifise icumba c'amasomiro cubakishijwe amatafari aturiye hariko idirisha ry'ivyuma risize ibara ryera hariko ni biyo imbere hariho intebe ku rundi ruhande hariho umurongo usize ibara ry'ubururu.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure inyuma ku koibaho hamanitseko ibipapuro vyinshi bifise amabara atandukanye ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho ku ruhome na ho hariko amadirisha afise ibiho.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, izindi zegereye uruhome, hejuru hariho ahantu hononekaye kubera harasambutse, uruhome narwo rusize ibara ryera.

Ishure rifise inzira abantu bacamwo iyo bariko baratambuka hasi harasa nabi kubera ntibahakubuye hejuru harasakaye ku ruhande hariko inkingi z'ivyuma zisize ibara ry'ubururu ku ruhande hateye igiti.

Ishure risa neza hasi hamwe no ku ruhome kubera hakozwe amasuku hasi hasa niba ragera ku ruhome hasize ko amabara atandukanye harimwo igera igicatsi hamwe n'ivy'umuhondo.

Ibikoresho, abanyeshure biga muri kaminuza bagendana, canke bakoresha iyo bariko bariga, harimwo ishakoshi hamwe n'iterefone, harimwo n'ikaye bandikamwo ibintu bariko barandika, ku ruhande hariho n'agakoresho, bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure y'intango hanze mu kibuga hariho abanyeshure bariko baratambuka iruhande y'ivyumba vy'amasomero hariho abanyeshure bamwe bahagaze ,hamwe n'abandi bicaye.

Ishure rifise icumba c'isomero kiriko umuryango wuguruye, imbere harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo zikozwe mu mbaho, ku ruhande hariho amadirisha ariko ibiyo kandi yuguruye.

Ishure rifise icumba abarongozi bakoreramwo hariko umuryango wuguruye ukozwe mu cuma usize ibara ryera hejuru handitseko amajambo mw'ibara ryirabura.

Icumba, c'isomero ,kirimwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo ,nizo abanyeshuri bicarako, iyo bariko bariga, imbere hariho intebe hamwe n'imeza y'umwigisha ,iruhande hariho ikibaho canditseho.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'intango bicaye mu kibuga bariko barakora ivyigwa abani bariko baracapa, hasi hateye ivyatsi hariho n'uwundi munyeshure ahagaze, imbere yabo hariho umwigisha.

Ishure ryubatse rigeretse, rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hariko n'imiryango y'ivyuma isize ibara ry'ubururu, hariho n'inzira y'ingazi, abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha iyo bariko baragenda mu vyumba vy'amasomero biri hejuru.

Kw'ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure y'intango hariho icumba abigisha bakoreramwo kirimwo intebe ku ruhande hariho ibipapuro vyinshi bimanitse ku ruhome vyanditseko.

Icumba ,c'isomero ,gifise uruhome rushaje, kubera amarangi basize ko yatanguye kuvako ,harimwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo ,hasi abanyeshuri bakoreye isuku ,inyuma hariho akabati babikamwo ibikoresho.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi harimwo n'ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti ,harimwo n'amashurwe ateye ku murongo, hagati mu kibuga harimwo inzira abantu bacamwo iyo bariko baratambuka.

Icumba c'isomero cigiramwo abanyeshure biga mu mashure y'intango cubakishijwe amatafara aturiye ku ruhome hariho akabati babikamwo ibikoresho ku ruhande hamanitseko ibipapuro hasi hariho ahantu babika imyanda.

Abanyeshure batatu bari mu cumba aho bakorera ivyigwa imbere yabo hariho ikibaho kinini ariko ata kintu na kimwe canditseko kandi abanyeshure bari bonyene kubera nta ntebe zihari.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza hasi hariho umutaka ufise ibara ritukura iruhande yawo hariho ivyuma bikoresha ubuhinga bwa none biteretse ku meza iruhande y'uruhome hariho akabati babikamwo ibikoresho.

Ishure rifise icumba c'isomero gishaje harimwo n'intebe abanyeshuri bicarako na zonyene zishaje imbere hariho ikibaho canditseko amajambo hamwe n'ibicapo ku ruhande hariho idirisha rikozwe mumbaho

Ishure, ryubatse rigeretse ,rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero ,hamwe n'uruhome rusize ibara ryera ,hariho n'inzira iriko ingazi abanyeshuri n'abigisha bacamwo, iyo bagiye kwiga mu vyumba vy'amasomero.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure y'intango rifise icumba abigisha bakoreramwo kiriko umuryango w'icuma usize ibara ryera wugaye ku ruhande hariko amadirisha afise ibiyo.

ndayizeye n'umunyeshure ishure yiga ko rifise uruhome rusize ko ibara gera iruhande y'uruhome hateretse amashugwe hariho n'imiryango ifise ibiyo hejuru ku ruhome hamanitse ko amatara

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari aturiye kiriko igipapuro kimanitse ko hejuru gifise ibara ry'umuhondo hariko ibicapo bitandukanye harimwo igiti ikinga igikombe n'umuduga hamwe n'ibindi n'ivyo abanyeshuri bakoresha kugira bafate ivyigwa n'ingoga ku mutwe.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse hariho n'ahantu hubatse akazu ka sugumwe, imbere hariho urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bahejeje mu koresha akazu ka sugumwe, hariho n'ahantu hateye ivyatsi.

Ishure rifise urukarabiro, rutagikoreshwa kubera rwashaje, abanyeshure bifashisha mu kwisukura ku ntoke ,imbere yo gusubira mu vyumba vy'amasomero, iruhande hateye ivyatsi hamwe n'ibitoke.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse kitarimwo ivyatsi hasi hariho amabuye hagati hashinzemwo amabendera abiri iruhande y'ivyumba by'amasomero hariho abanyeshure bariko baratambuka.

Ishure rifise ikibuga hagati gishinzemwo icuma ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye imbere bifise inkingi z'ivyuma bisakajwe n'amabati ku ruhande hariho akazu kasugumwe

kagabo ni umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye, ari mu kibuga ariko aratambuka yambaye impuzu z'ubururu, imbere yiwe hariho igiti kinini kandi gifise amashami menshi, hejuru kimanitse ko ikengeri.

Ishure rifise ikibuga kinini kitarimwo ivyatsi kirimwo ibivu hamwe n'amabuye ari hasi hagati mu kibuga hariho ibikinisho vy'abana bikikujwe n'inkingi z'ivyuma hariho n'ibiti birebire.

Ishure rifise uruhome rushaje rwanditseko amajambo hejuru hariko n'igicapo c'ibendera ryu Burundi imbere hashinze igiti kiriko intsinga z'umuyagankuba iruhande hariho amarembo y'ishure yugaye

Kanyana ni umunyeshure akiri mutoyi yiga mu mashure y'intango yambaye ishakoshi ku mugongo arikumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe, imbere yabo hariho imeza iteretseko ivyo kurya bagiye gusaba babahe ivyo kurya.

Ishure rifise ikibuga kinini ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero hagati mu kibuga hateyemwo ibiti vyinshi, kandi binini hariho n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo gikikujwe n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu.

Ishure rifise icumba c'isomero kiriko umuryango ukozwe mu cuma, usize ibara ritukura kandi hariko ingufuri ariko itugaye ku muryango, hariko n'igipapuro cera kimanitse hejuru ku muryango.

Uburongozi bw'ishure buriko burasanura ishure rishaje, hejuru hariko imbaho ntibarashirako amabati, imbere hariho ivyatsi hariho n'umusenyi urunze hamwe bazokoresha iyo bariko barubaka.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango, bari hanze mu kibuga bamwe bariko barakina, abandi bariko baratambuka, iruhande y'ivyumba vy'amasomero, hateye ivyatsi, inyuma y'abanyeshure hariho amabuye ateretse hasi.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse, iruhande y'akazu ka sugumwe hariho urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bariko barisukura mu ntoke, imbere yo gusubira mu vyumba vy'amasomero.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bimwe vyubatse bigeretse imbere hariho ikibuga kinini ariko kidatemwe ivyatsi iruhande y'ivyumba vy'amasomero hateye amashugwe inyuma y'ishure naho hateye ibiti binini vy'imikaratuze.

umunyeshure ari mu cyumba mu biganza afise agakarato karimwo ingwa zifise amabara atandukanye harimwo ingwa zifise ibara gera iz'ubururu hamwe n'izindi ngwa zifise ibara ry'umuhondo

Abanyeshure benshi biga mu mashure y'intango bari mu kibuga bariko barakina hariho n'undi munyeshure yegameye ahantu hashinze ibendera handi inyuma hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, hanze hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashugwe ari ku murongo, hagati mu kibuga harimwo inzira, ku ruhande hashinzemwo amabendera atandukanye.

icyumba kirimwo ibikoresho by'abanyeshure biga mu mashure y'intango bakoresha harimwo n'ibikarato birimwo amakaramu abanyeshure bifashisha iyo bariko barandika hamwe n'ibindi bikoresho bifise amabara atandukanye

Ishure rifise ikibuga kirimwo ibiti biteye hagati mu kibuga birebire ku ruhande hariho umuduga uhagaze hariho n'ikengeri imanitse hejuru ku giti inyuma hubase ivyumba vy'amasomero.

aAbanyeshure basohoye intebe zabo bazitereka hanze ku murongo bazikorera amasuku imbere yazo hahagaze imiduga iruhande hateye ibiti kandi birebire uruhande rumwe ruhagazeko abanyeshure ahandi hahagaze abigisha.

Ishure rifise ikibuga kirimwo abanyeshure ariko nta vyatsi bihari harimwo abanyeshure bahagaze impande y'amabendera bariko baraduza amabendera abandi banyeshure bari ruhande y'uruhome bariko barakina.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ry'imyuga, aho abanyeshuri bakorera imyimenyerezo, hariho imeza iteretseko ibikoresho vyo mu gikoni ,hamwe n'umunyeshuri ariko ariga ivyigwa bijanye no guteka.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse hateyemwo ibiti birebire, kandi na vyo nyene bifise amashami menshi mu kibuga harimwo umunyeshuri, ariko aratambuka iyambaye impuzu z'ubururu.

Ishure rifise uruhome rusize ibara ryera hariho n'imiryango irio ibiyo iruhande y'uruhome hariho amshugwe bagiye batereka hasi naho hasa neza bahakoreye amasuku.

Abanyeshure babiri, bariko barasubiramwo ivyigwa bakoresheje imashini nyabwonko; ku ruhande hariho ikaye iteretse ku meza, imbere y'abo nta muntu n'umwe ahagaze, ni bonyene bariko bariyigisha.

icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo, imbere hariho intebe z'umwigisha yicarako inyuma yayo hariho ikibaho atakintu na kimwe canditseko hejuru ku ruhome hamanitseko isaha hamwe n'umusaraba.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'inzira abanyeshure n'abigisha bakoresha iyo bariko baratambuka bagenda mu vyumba vy'amasomero biri hejuru canke biri hasi bisizeko n'amabara yera.

Ihure rifise ikibuga kidateyemwo ivyatsi harimwo ivu hamwe n'amabuye hariho n'umuduga uhagaze iruhande y'icumba c'isomero, amarembo y'ishure afise umuryango ukozwe mu vyuma harimwo n'inzira abantu bacamwo ihagazemwo abantu babiri ku ruhande hariho uruhome rusize ibara ry'ubururu hamwe n'iryera.

Icumba kirimwo intebe abanyeshuri hamwe n'imeza batereka ko imfungurwa iyo baje gufungura inyuma ku ruhome hamanitseko ibipapuro, hejuru hariko amatara ariko araka abanyeshure iyo bariko barafungura.

Ibikoresho abanyeshure bifashisha iyo bariko bariga mu vyirwa vyo gucapa canke bariko barandika biteretse hejuru y'ikaye iciyemwo imirongo harimwo n'agakoresho bakoresha mu gufuta ibintu banditse hamwe na kandi gakoresho gasongora ikintu bandikisha

Mu cumba c'isomero ,aho higira abanyeshuri biga mu mashuri y'intango, ku ruhome hamanitse ko igipapuro kiri ko ibicapo bitandukanye, bifasha abanyeshuri iyo bariko bariga kumenya ivyigwa ,hamwe no gufata ibintu ku mutwe.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse hagati mu kibuga harimwo abanyeshure bariko barakina harimwo n'ibendera rishinze hariho n'ivyatsi biteye hasi ku ruhande hateye ibiti vyishi

Icumba basomeramwo ibitabo harimwo intebe bicara ko iyo bariko barasoma ibitabo imbere hariho imeza batereka ko ibitabo bariko barasoma nyuma hariho akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi biri ku murongo hejuru hariho amatara ariko araka.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure y'intango rifise akazu kasugumwe kariko umuryango usize ibara ryirabura hariko igicapo kiriko mwibara ryera c'umwigeme cerekanako akazu kasugumwe gakoreshwa ari ak'abanyeshure babigeme.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero ryubakishijwe amatafari aturiye hariko imiryango ikozwe mu cuma ifise amabara y'ubururu imbere haratose kubera imvura yahaguye.

Abanyeshure benshi bicaye mu cumba c'isomero ku ntebe, bambaye impuzu zera hariho abanyeshure bambaye amashakoshi yabo ku mugongo bamanitse ibipapuro hejuru imbere yabo hahagaze umyigisha.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure y'intango ,hariho icumba kirimwo akabati gafise imiryango ,abanyeshure niho babika ibikoresho vyabo, hariho umuryango wuguye urimwo ibitabo vy'abanyeshure.

Abanyeshure bari mu cumba c'isomero bamwe bafise amakaramu hamwe n'amakaye yuguruye bariko barandikako hariho n'umunyeshure yateretse iterefone yiwe imbere ku meza hamwe n'abandi banyeshure bahagaze imbere yabo bariko barasigura ivyirwa

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse hashinzemwo ibendera impande y'ivyumba vy'amasomero hateye amashurwe ku murongo hakurya y'ikibuga hateye ibiti birebire hariho abanyeshure bagaze hanze y'ivyumba vy'amasomero.

Icumba c'isomero ,kirimwo akabati kumwigisha ,abikamwo ibikoresho yahejeje kubigisha asiga akugaye, agashirako n'ingufuri, na zonyene akazugara, hejuru hateretse ko igikarato, inyuma yaho hamanitse igipapuro, ku ruhome.

Ishure rifise umuryango w'ivyuma ryubatse impande y'ibarabara y'ikaburimbo hariko n'amadirisha y'ivyuma afise ibiyo asize ibara ry'ubururu hejuru hariko icapa cera canditse ko amajambo nyibara ry'ubururu.

Ntizigiye imana ni umunyeshure yiga mu mashure y'intango kw'ishure aho yiga imbere hariho ikibuga gitemwo ivyatsi hamwe n'ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura iruhande y'ivyumba vy'amasomero hariho abanyeshure bahari.

Icumba c'isomero kirimwo imeza y'umwigisha yegereye uruhome hejuru hariko idirisha ryugaye ririko ni biyo inyuma y'ishure hateye amashurwe, ariko umurongo hariho n'abantu bari hanze.

Icumba c'isomero k'irimwo imeza ziteretse ko ibikoresho abanyeshuri bifashisha iyo bariko bariga hariko ikaye ku ruhande hari ibipapuro imbere hariho ikibaho gifise ibara girawura canditseko amajambo ku ruhande hariho idirisha rinini ryuguruye.

Ishure rifise ikibuga kinini ,uruhande rumwe hateye ivyatsi, urundi ruhande nta vyatsi bihari, hariho n'akazu ka sugumwe kariko imiryango y'ubururu ,iruhande y'icumba c'isomero hariho umunyeshuri ahagaze hariho n'ikinga bahashize.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi uruhande rumwe hariho n'ibiti vy'ibigazi inyuma y'icumba c'isomero hariho n'ibindi biti vyinshi icumba c'isomero cubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ikibuga kinini kandi cagutse kuruhande hateyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti birebire vy'imikaratusi hagati mu kibuga harimwo inzira abanyeshure bakoresha.

Ishuri ryiga ko abanyeshuri biga mu mashuri y'intango ,ryubakishijwe amatafari aturiye ,rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo ,imbere rifise inkingi z'ivyuma ,hejuru risakajwe n'amabati, imbere hariho ikibuga abanyeshuri bakiniramwo.

Ishure rifise ikibuga kinini cagutse hagati mu kibuga hateyemwo ivyatsi harimwo n'abanyeshure bafise ibipapuro bariko barasoma bahagaze iruhande hateye ibiti birebire harimwo n'inzira abantu bacamwo.

Ibikoresho, abanyeshure bifashisha, iyo bariko barakora, ivyigwa, biri mu bwoko butandukanye; harimwo ibikoresho bakoresha, iyo bariko bariga guca imirongo, harimwo n'ibindi bikoresho, bifashisha, iyo bariko baracapa, canke bariko barandika.

Kami ni umunyeshure yiga mu mashure y'intango ,ahagaze impande y'icumba c'isomero ,imbere y'iwe hariho abanyeshure bariko baratambuka, impande y'icumba c'isomero hariho urupapuro rumanitse ku ruhome, mu kibuga hateye ivyatsi.

Abantu bahagaze imbere y'amarembo yuguruye hariko imiryango ikozwe mu vyuma abandi bariko baratambuka ku ruhande hariho uruhome rusizeko ibara ryera hariho n'ibintu vyanditseko mu mabara yirabura.

Icumba c'isomero cigamwo abanyeshure biga mu mashure y'intango harimwo intebe y'umunyeshure imbere yayo hariho imeza hamwe n'intebe y'umwigisha inyuma hariho idirisha ryuguruye kandi ririko ikintu.

Ishure rifise inzira ndende abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo hejuru rirasakaye ku ruhande hariho inkingi z'ivyuma hamwe n'umufurege utembana amazi hariho n'amashugwe ahateye.

Icumba c'isomero, cigamwo abanyeshure, biga mu mashure, y'intango; hariho uruhome, rusize ibara ry'umuhondo; harimwo n'ikibaho, gifise ibara ryirabura, hagati handitsemwo, amajambo, bakoresheje ingwa.

Ibikoresho vy'abanyeshuri biga mu mashuri y'intango bakoresha iyo bariko baracapa canke bariko barandika bifise ibara yera nivyo bakoresha mu gufuta ibintu banditse canke bacafye hejuru bifise udukarato dusize ibara ry'ubururu ku ruhande hariho ibikoresho bandikisha canke bacapisha.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero ryubakishijwe amatafari aturiye hejuru hariho umuntu ahagaze impande hariho ivyuma bagize inkingi musi hariho uruhome rusize irangi.

Icumba c'isomero cigamwo abanyeshure cubakishijwe uruhome rufise ibara ryera harimwo n'ikibaho gifise ibara ryirabura ku ruhande canditse ko amajambo hamwe n'indome.

Ishure rifise icumba c'isomero kiriko igicapo c'ibendera ry'igihugu c'uburundi iruhande hariho umufurege utembana amazi hasi hariho ibipapuro abanyeshure basize iruhande hari ikigaga c'amazi gifise ibara ryirabura.

Imisi yose mu gatondo mbere yuko abanyeshure binjira mu vyumba vy'amasomero, baramanza bakaririmba indirimbo y'igihugu, inyuma yaho ashinze ibendera, umurongozi w'ishure ahagaze hagati y'abanyeshuri.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi, ku ruhande hateye amashugwe ari ku murongo, iruhande yaho hari icumba c'isomero, hariho n'abanyeshure bahagaze, imbere hariho ahantu hadateye ivyatsi.

ishure ryubakishijwe amatafari aturiye hariho n'ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo,, iruhande hariho umufurege utembana amazi urimwe ibipapuro biri hasi, ku ruhande naho hariho ivyatsi biteye mu kibuga.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo zikozwe mu mbaho ku ruhome hariho irangi ryatanguye kononekara kurundi ruhome hariho ikibaho gifise ibara ryirabura canditseko.

Karondo n'umwigisha w'umwigeme ariko aratambuka impande y'ivyumba vy'amasomero yigisha mu mashure yisumbuye iruhande yiwe hariho ivyumba biriko amadirisha y'ivyuma hamwe n'imiryango isize ibara ry'ubururu.

Ishure rifise inzira ndende yegereye ivyumba vy'amasomero abanyeshuri hamwe n'abigisha niho baca iyo bariko baragenda mu vyumba vy'amasomero imbere hari nkingi z'inzu mu nzira harimwo umuntu ariko aratambuka.

Intebe zishaje bashize ahantu mu gitutu imbere yaho hariho ahantu hari amabuye hakurya hari imiduga ihagaze imbere y'imiduga hari abantu bariko baratambuka bamwe bari mu vyatsi hariho n'ibiti biteye

Ishure ryiga ko abanyeshure biga mu mashure yisumbuye ryegereye ibarabara ryivu bifise ivyapa vyera vyanditseko amajambo harimwo n'umuduga uriko uragenda mwibarabara i ruhande y'ibarabara hateye ivyatsi.

Ishure ryubatse rigeretse rifise n'ivyumba vyinshi hi vy'amasomero imbere yaho hariho umufurege utembana amazi hamwe n'amashugwe ateye ku murongo hariho n'ivyatsi vyinshi biteye mukibuga hamwe n'inzira abantu bacamwo.

Ishure rifise icumba c'isomero gisakajwe n'amabati ashaje ni ruhande yaco hariho ikigega c'amazi mwibarabara harimwo umuntu, ariko aratambuka yambaye impuzu zera iruhande yiwe hateye ivyatsi hamwe n'ibiti.

Mu cumba c'isomero harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe, harimwo n'umunyeshure afise iterefone mu kiganza ciwe, ariko arafata amasanamu y'ivyigwa biri imbere yiwe, handitsemwo indome hamwe n'amajambo.

Rwagasore n'umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye ishure yigako hariho ikibuga hagati gishinzemwo ibendera ku ruhande hariho ivyasi biteye impande y'ivyumba vy'amasomero hateye amashurwe Rwagasore ariko aratambuka impande y'icumba c'isomero.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo imbere hariho ikibaho cirabura canditse mko amajambo , iruhande hariho uruhome rusize ibara ryera, hejuru hariho igikoresho kizana umuyaga.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse giteyemwo ivyatsi i ruhande y'ivyumva vy'amasomero hateye ibiti vy'amashurwe hejuru hariho amabati ashaje inyuma y'ishure hateye ibiti.

Ishure rifise ikibuga kinini, hagati hateyemwo igiti gifise amashami menshi, impande y'icumba c'isomero hubatse uruhome rwera, imbere y'aho hariho ivyatsi vyinshi, hejuru hariho ikirere gisa ubururu hamwe n'ibicu vyera.

Ishure ryubatse rigeretse, rifise uruhome rusize amabara yera, imbere hateye ibiti vyinshi, hejuru hariho ikirere gisa n'ubururu, ariko harimwo n'ibicu vyatanguye kwirabura, kubera bwije.

Icumba c'isomero kirimwo intebe zishaje kandi zidakoreye amasuku, iruhande hariho idirisha ryatanguye kuva ku ruhome kubera naryo nyene rirashaje, imbere hariho ikibaho canditseko.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, bariko baravoma mu ndobo zisa n'umuhondo, iruhande yazo hariho amasahani afise ibara ritukura hamwe n'icatsi, bari imbere y'ikigega kirimwo amazi bariko baravomamwo.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hariko n'amadirisha y'ivyuma asize ibara ryera imbere hariho abanyeshure bicaye bambaye impuzu z'ubururu inyuma yabo hariho inkingi hamwe n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse hagati harimwo ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bariko barinonora imitsi ku ruhande hateye ivyatsi vyinshi hamwe n'ibindi biti kurundi ruhande hariho uruhome rw'ishure.

Icumba c'isomero kirimwo isaha imanitse hejuru ku ruhome ,abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha, iyo bari bararaba igihe aho kigeze ,harimwo ibiharuro Vyanditsemwo ,harimwo n'ishinge zigenda zizunguruka.

Icumba kirimwo abigisha baje gukora inama, imbere yabo bariko bararaba amasanamu ,iruhande yabo hariho imeza hamwe n'intebe umurongozi w'ishure yicarako yagiye kubakoresha inama.

Abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko, bambaye impuzu zo kwinonora imitsi ,bamwe bambaye impuzu z'ubururu ,abandi bambaye impuzu z'icatsi ,inyuma y'ikibuga hateye ivyatsi hamwe n'ibiti.

Abanyeshuri bari mu cumba c'isomero, baricaye ku ntebe; umunyeshure umwe afise ikaramu mu ntoke, imbere yiwe hari ibipapuro ariko arandikako; iruhande yiwe hariho ibindi bikoresho, imbere yiwe hicaye abandi banyeshuri.

Ishure rifise inzira iriko ingazi, abantu bacako iyo bariko baratambuka, bagiye mu vyumba vy'amasomero biri hejuru, canke iyo bariko baragenda mu vyumba vy'amasomero biri hasi, harimwo umuntu ariko aratambuka mu nzira.

Ishure rifise ikibuga kinini imbere hariho icapa cera canditse ko amajambo mwibara ryirabura inyuma y'ikibuga hariho ibiti vyinshi hariho n'ibyumba by'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye.

Kigeme n'umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye ari mwibarabara ariko aragenda kw'ishure ariko aratambuka yambaye impuzu yirabura hamwe n'itukura iruhande yiwe hariho uruhome hamwe n'umuryango w'icuma.

Icumba c'isomero cigamwo abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye ,harimwo intebe nyinshi zitondetse ku murongo z'abanyeshure ,inyuma hariho uruhome rusize ibara ry'icatsi ,hamwe n'urundi ruhome rusize ibara ryera.

Kw'ishure ryiga ko abanyeshure biga mu mashure yisumbuye aho hakorera abarongozi b'ishure hari imiryango yugaye, kandi ikozwe mu vyuma imbere hariho ibipapuro bimanitseko ku miryango.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bisize ibara rishasha hejuru hariko ibara ry'umuhondo ,hasi ku mushinge , ibara ryirabura hamwe n'iryera imbere ,hariho umufurege, utembana amazi .

Abanyeshure mu gitondo imbere y'uko binjira mu cumba c'amasomero bamanza bagakora isuku bagakubura hasi intebe bakazitondeka ku murongo izo baza kwicarako bariko bariga inyuma hariho n'ikibaho bibagiye guhanagura kubera gitahanaguye.

Icumba c'isomero cigamwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo imbere hamanitse ikibaho cirabura ku ruhande hariko amadirisha menshi ari ku murongo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse bigeretse biriko amadirisha yuguruye imbere hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko ku ruhande hateye ivyatsi vyinshi hamwe n'ibiti

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zidatondetse ku murongo, imbere yazo hariho imeza y'umwigisha, hariho n'ibiyo biri ku madirisha, inyuma y'icumba c'isomero hateye ibiti vyinshi.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye ,bari mu cumba c'isomero bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho umwigisha ariko arabasigurira ivyigwa, inyuma yiwe hariho ikibaho canditse ko amajambo.

Icumba kirimwo ibikoresho vy'abanyeshuri bifashisha iyo bariko bararuhuka, harimwo ibitanda biriko uburiri, harimwo n'imeza hamwe n'intebe abanyeshuri bicarako, ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho kugaye.

Ishure ryubatse impande y'ibarabaragikaburimbo ku ruhande hariho imfirege itembana amazi hariho n'ivyatsi vyinshi hariho n'inzu zubatse ziriko imiryango y'ivyuma hamwe n'ibiti biteye ku murongo.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse harimwo umuduga uri hagati mu kibuga ufise ibara ryirabura iruhande yawo hahagaze umuntu inyuma hashinzemwo ibendera hariho n'iyindi miduga ihagaze munsi y'igiti.

Ishure, ryigako abanyeshure, biga mu mashure yisumbuye; rifise inzira, abanyeshure, hamwe n'abigisha, bacamwo, ririko ingazi; ku ruhande, hariho inkingi z'ivyuma, hamwe n'uruhome, rusize ibara ryera.

Ishure rifise ikibuga kirimwo ivyatsi ku ruhande aho ivyumba vy'amasomero ryubatse hariho abanyeshuri bahagaze abandi bariko baratambuka bambaye impuzu zirabura hamwe n'izera hariho n'urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bariko barakaraba ku ntoke

Ntizigiye imana ni umunyeshure yiga mu mashure y'intango kw'ishure aho yiga imbere hariho ikibuga gitemwo ivyatsi hamwe n'ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura iruhande y'ivyumba vy'amasomero hariho abanyeshure bahari.

Nduwayo numwigisha wo mu mashure yisumbuye ajejwe gukurikirana icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati yateretsemwo ibitabo vyinshi bitondetse ku murongo hejuru hariho itara ririko riraka harimwo n'inzira abantu bacamwo.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bahagaze bose bari ku murongo ,imbere yabo hagati harimwo imeza ndende bashizeko ibipapuro bafasheko n'ibiganza , imbere harimwo intebe abanyeshure bicarako.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero, vyinshi; hariho n'ikibuga, giteyemwo igiti; ku ruhande, hariho ipikipiki, hamwe n'imiduga ihagaze; harimwo n'abanyeshure, bambaye amashakoshi, bariko barataha.

Icumba c'isomero kirimwo intebe y'umunyeshure imbere hariho imeza y'umwigisha iteretseko urupapuro kuruhande hariho idirisha ririko ibiyo hamwe n'ikindi kiyo camenetse, idirisha kandi rirugaye imbere hariho ikibaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ,bambaye impuzu z'ubururu, hamwe n'izera, bicaye hanze ku ntebe musi y'igiti ,abandi nabo ntibicaye musi y'igiti bariko bararaba imbere yabo, bumviriza ivyo bavuga.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara rifise umuryango ukozwe mu cuma imbere hariho icapa canditseko amajambo mw'ibara ritukura hasi hateye ivyatsi impande y'uruhome mw'ishure hariho ibiti birebere.

Icumba c'isomero abanyeshure bakoreye isuku kubera hasi bahakubuye kuruhande hariho intebe y'umwigisha hamwe n'idirisha ryuguruye ibiyo imbere hariho ikibaho bahanaguye.

Icumba abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo harimwo intebe zirabura abanyeshure bicarako iyo bariko bariga hamwe n'imeza inyuma hariho imeza iriko ibipapuro hamwe n'ibitabo bifise ibara ry'umuhondo.

Ishure ,rifise, ikibuga ,kinini ,kandi cagutse ,hariho igiti c'ikigazi giteye ,mu kibuga iruhande yaco hariho impene ,iriko irarisha iruhande y'ivyumba vy'amasomero ,hateye ivyatsi hariho n'ikigega c'amazi.

Mu cumba aho babika ibikoresho vy'abanyeshure biga kw'ishure ry'imicuko harimwo imeza iteretseko ibikoresho hamwe n'akabati babikamwo ibikoresho vy'abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga.

Ishure ryubatse rigeretse, rifise ivyumba vyubakishijwe amatafari aturiye, munsi hariho umyigisha yicaye ku ntebe, imbere yiwe hariho imeza ariko arandikirako, hejuru hariho ahantu hasize ibara ryera.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'ikibuga kinini kandi cagutse iruhande y'ivyumba vy'amasomero hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe ari k'umurongo hejuru hariho urutsinga rw'umuyagankuba rugenda impande y'ivyumba vy'amasomero hariho umufurege utembana amazi.

Abanyeshure biga muri kaminuza bicaye ku ntebe imbere yabo hateretse ibipapuro hamwe n'abantu bahagaze iruhande yabo bambaye impuzu z'abantu w'abasirikare bacungera umutekano.

Ishure rishaje ryubatse rigeretse ryatanguye kononekara embere hariho ivyatsi vyinshi hamwe n'amashurwe ahateye hejuru hariho abana b'abanyeshure biga mu mashure y'intango bahagazemwo.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse uruhande rumwe hateyemwo ivyatsi hanze impande y'ivyumba vy'amasomero hariho ikigega c'amazi hejuru hariho umuringoti umanukana amazi mu kigega iruhande y'ishure hariho ibicapo vyera hamwe n'ibendera ry'uburundi.

Igirukwishaka n'umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye ,ari mbere impande y'ikibaho ariko ararabira mw'idirisha hariko ibiyo vyuguruye, hanze y'idirisha hariho ivyatsi hamwe n'ibiti, inyuma yiwe naho hari kibaho canditseho.

Abanyeshure bambaye nk'abatimbo bariko baravuza ingoma bahagaze bari mu mugwi imbere yabo hariho abandi banyeshure babiri bariko baratamba umurisho w'ingoma hariho n'abandi bantu bahagaze imbere yabo batariko baratamba ingoma bambaye impuzu zera

Ishure ry'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bifise akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye hariho n'urukarabiro abanyeshure bakarabiramwo iyo bavuye mu kazu ka sugumwe

Karire n'umunyeshure w'umwigeme yicaye hasi kuibuye ariko umwe n'uwundi munyeshure mugenzi wiwe imbere yabo hariho uwundi munyeshure ahagaze bariko baraganira imbere yabo hagaze imiduga myinshi hamwe n'undi muntu ariko aratambuka.

Icumba kirimwo abanyeshure bicaye bafise ibipapuro bariko barasoma hariho n'abandi begereye uruhande y'uruhome na bonyene bariko barasoma mu gitabo, imbere iruhande y'uruhome hariho igikoresho babikamwo ibitabo.

Igikoresho abanyeshure biga mu mashure yisumbuye babikamwo ibikoresho vyabo hamwe n'amakaramu kugira ntibayate, giteretse hejuru ku meza, iruhande yaho hariho ikaramu hamwe n'amakaye.

Icumba c'isomero kirimwo intebe zishaje zikozwe mu mbaho hasi harasa nabi inyuma hariho akabati babikamwo ibikoresho kononekaye ku ruhande hariho idirisha rifise ibiyo vyamenetse.

Nw'ibizi ni umunyeshure w'umuhungu aba mu mugwi userukira ishure mu mukino wo kuvuza ingoma imbere hariho abandi banyeshure bariho barabaraba n'ibizi yambaye imuzu z'abatimbo ari mu mugwi bariho baravuze ingoma.

Ishure rifise icumba c'amasomero kiriko imiryango y'ivyuma isize ibara ry'ubururu hejuru handitse ko n'amajambo mw'ibara ry'ubururu imbere hateye ivyatsi hariho n'umuferege utembana amazi.

Igikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakina cane, bariko barinonora imitsi citwa umupira ciburungushuye gifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo hamwe n'igera.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero ,hariho n'ikibuga giteyemwo ivyatsi ,uruhande rumwe, urundi ruhande hariho ibivu nta vyatsi bihari ,hagati mu kibuga harimwo ikigega c'amazi, ku ruhande hariho umunyeshure ahagaze impande y'ivyumba vy'amasomero.

Ishure rifise ivyumba vyishi vy'amasomero vyubatse ku murongo imbere yaho hateye ivyatsi vyishi hasi hariho n'ahantu habatse hariho amabuye abanyeshure hamwe n'abigisha niho baca kubera hejuru harasakaye.

Abanyeshuri bari mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi bahagaze bari mu mugwi bambaye impuzu zera imbere yabo bafise ibipapuro hamwe n'amakaramu bariko barandika iruhande yabo hariho umwigisha wabo ariko arabaraba.

Icumba c'isomero, kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe, imbere y'abo hariho umwigisha ahagaze, ariko arabasigurira ivyigwa, yambaye impuzu zitukura; ku ruhande, hariho ibipapuro bimanitse ku ruhome.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse abanyeshure bakoresha iyo bariko barinonora imitsi hasi uruhande rumwe ruteyemwo ibyatsi urundi ruhande nta vyatsi birimwo haciyemwo imirongo.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bicaye ku ntebe, kandi zitondetse ku murongo harimwo umwigisha ari imbere ku kibaho arikarandika inyuma yiwe hariho umunyeshure ahagaze.

Abanyeshuri bagiye badakoze amasuku mu cumba c'isomero kandi n'intebe basiga batazitondetse ku murongo, imbere hariho imeza hamwe n'intebe y'umwigisha ,inyuma y'icumba c'isomero hateye ibiti.

Abanyeshuri benshi bahagaze bari mu mugwi kumugongo bambaye amashakoshi yabo babikamwo ibikoresho, hasi hateye ivyatsi imbere yabo hariho akazu gasakajwe ivyatsi vyumwe kuruhande hateye ibiti.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara rifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye, kw'ibarabara hateye ivyatsi, mw' ishure hariho abantu b'abubatsi bariko barasanura inyubako hejuru hari irangi ryera.

Ishure rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashugwe hariho n'imifuko iteyemwo imboga abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga, hagati mu kibuga hashinzemwo ibendera.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo iruhande y'ivyumba vy'amasomero hateye amashurwe na ye nyene ari ku murongo inyuma hateye ivyatsi hariho n'urukarabiro abanyeshure bakoresha.

Ishure ryubatse rigeretse ku ruhande hariho ikigega c,amazi giteretse hejuru y'ivyuma ,hariho n'imiringoti yinjiza amazi iyindi ikayisohora ,hasi hariho ivyatsi imbere hari amabuye.

Icumba c'isomero c'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye harimwo intebe zitondetse ku murongo zikozwe mu mbaho imbere hariho imeza hamwe n'intebe y'umwigisha inyuma hariho ikibaho kitanditseko.

Mbabazi n'umwigisha ahagaze hagati mu kibuga imbere y'abanyeshure ariko arababwira ijambo abanyeshure bahagaze imbere yiwe hamwe n'iruhande yiwe bariko baramwumviriza.

Ishure rifise ikibuga kirimwo abanyeshure bariho barakina kandi bahagaze iruhande hariho ibyatsi vyinshi biteye iruhande y'ishure hariho uruhome inyuma y'ishure naho hateye ibiti vy'imikaratusi birebire.

Ishure rifise ikibuga kinini ,kitarimwo ivyatsi ,hasi hariho amabuye ,iruhande y'uruhome hateye ibiti birebire, hamwe n'igiti c'amashugwe, hariho n'amarembo yuguruye ahagazemwo umunyeshuri.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hasi abanyeshure bakoreye isuku kubera harakubuye hejuru hariho imbaho ziriko n'amabati inyuma hariho uruhome ruriko ikibaho.

Icumba kirimwo ibikoresho abanyeshure baryamako, iyo bariko bararuhuka, ni icumba kirimwo ibitanda, biriko uburiri abanyeshure baryamako; ku ruhande hariho uruhome, ruriko ibicapo bifise amabara atandukanye.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse hagati hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi iruhande y'ivyumba vy'amasomero hateye amashurwe ari ku murongo kurundi ruhande hateye ivyatsi

Nibigira, ni umwigisha w'icigwa, c'ikirundi; imbere ku kibaho, yanditseko amajambo, akoresheje ingwa yera; abanyeshure, abaha imyimenyerezo, hejuru y'ikibaho, hariho uruhome, rusize ibara.

kanyana n'umunyeshure yiga mu mashure y'intango ari kumwe n'undi munyeshure mugenzi wiwe ariko aregera umuryango w'ishure wuguruye harimwo umwigisha ahagaze hagati mu muryango iruhande yaho hariho umufurege w'amazi.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, zikozwe mu mbaho hamwe n'ivyuma; ku ruhome hariho amajambo, abanyeshure banditseko, kandi hariho n'amadirisha y'ibiyo kandi yugaye.

Ishure rifise ikibuga gihagazemo imiduga iri ku murongo imbere hariho amashugwe ateye ku murongo hamwe n'ibiti ku ruhande hariho umufurege utembana amazi hamwe n'umuringoti umanukana amazi.

Abanyeshuri bahagaze impande y'umuryango w'icumba c'isomero iruhande yabo hariho umwigisha ariko aratambuka imbere yiwe hariho abandi banyeshuri umwigisha ahagaze impande y'umuryango wuguruye

Umwigisha nzigamasabo yigisha mu mashure yisumbuye ari mu cumba c'isomero ari kumwe n'abanyeshure bamwe baricaye hamwe n'uwundi munyeshure ahagaze umwigisha afise ibipapuro mu ntoke inyuma yiwe.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, iruhande y'ivyumba vy'amasomero hashinze ibendera, hariho n'umurima w'imyumbati iruhande yawo hariho ikigega c'amazi, hasi hariho ibipapuro vyinshi biri mu vyatsi.

Ishure rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti vyinshi, iruhande hariho inzira y'ibivu icamwo abantu iyo bariko baragenda, inyuma y'ikibuga hariho inzu isakajwe amabati atukura.

Icumba kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe zirabura ,hariho n'ibipapuro biteretse imbere yabo ku meza vyanditseko ibintu bitandukanye ,imbere yabo hahagaze umwigisha.

Ishure ryiga ko abanyeshure biga mu mashure yisumbuye rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo hejuru bisakajwe amabati inyuma yaryo hariho ikigaga c'amazi gifise ibara ryirabure.

Ishure ryubatse rigeretse ,rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, risize ibara ryera, rifise n'inkingi zisize ibara ry'umuhondo ,hejuru ku mabati hariko imireko ,hamwe n'imiringoti imanukana amazi.

Ngabo n'umunyeshure ahagaze mu kibuga iruhande yaho hateye ivyatsi vyinshi, mu kibuga hagati aho abanyeshure bakinira nta vyatsi bihari, ku ruhande hashinze ivyuma bifise ibara ryera.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure hejuru hateretseko ibitabo abanyeshure bigira ko imbere hariho intebe hamwe n'imeza y'umwigisha inyuma hariho ikibaho canditseko.

Niyongabo ni umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye aje kw'ishure yambaye impuzu zo kwinonora imitsi ari kumwe na mugenzi wiwe basanze amarembo y'ishure yuguruye hasi hariho amabuye yegereye uruhome.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga, bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo; imbere y'abo hateretse imashini nyabwonko, bakoresha iyo bariko bariga, hariho n'ibipapuro bihateretse; inyuma y'abo hariho ibitambara bimanitse ku madirisha.

Abanyeshuri bari mu cumba aho bakorera ivyumba vy'ubushakashatsi bambaye impuzu zera harimwo n'intebe bicarako iyo bariko bariga hariho n'imeza ziteretse ko ibikoresho bakoresha iyo bariko bariga

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera n'abanyeshure b'abigeme bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yabo hateretse ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none baje kwigirako.

Abanyeshure biga ku ishure y'imyuga ibyigwa bijanye no gukora umuyaga nkuba barimucumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yabo hariho imeza iteretse ko ibikoresho bariko barigira ko.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga bahagaze bari mu mugwi bambaye impuzu z'abafundi hamwe n'inkofero ku mutwe, inyuma yabo hariho ibikoresho bifata umushwarara w'izuba bikawuhinduramwo umuyagankuba.

Kamikazi n'umunyeshure yiga ivyigwa bijanye no kubungabunga amagara y'abantu , ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo inyuma yiwe hariho uwundi munyeshure biga hamwe hariho n'uwundi mwigisha yicaye ku ntebe, Kamikazi arahagaze ariko arakora imyimeyerezo.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi ku ruhande hariho ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura kirimwo imiringoti yinjiza amazi iyindi ikayasohora ifise ibara ry'icatsi.

Ndikumana n'umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga ari mucumba ari kumwe n'abanyeshure bagenzi biwe aho bakorera imyimenyerezo hariho imeza iteretseko ibikoresho bigirako hamwe n'abandi banyeshure.

Abanyeshube biga kw'ishuri ry'imyuga ivyirwa bijanye no gukora umuyaga nkuba bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yabo hariho imeza iteretse ko ibipapuro hamwe n'ibikoresho bigira ko iyo bariko barakora imyimenyerezo.

Ishure rya kaminuza rifise ikibuga gihagazemwo imiduga ku ruhande hariho n'uruhome rusize ibara ryera inyuma y'ishure hariho ibiti bihateye birebire hejuru hariho ikirere kirimwo ibicu vyera hamwe n'ivyirabura hake kurya, naho hariho imisozi miremire abantu baraba.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, imbere yabo hariho umunyeshuri ahagaze impande y'imboneshakure ,imbere yiwe hariho imashini nyabwonko ariko arabasigurira ivyigwa ingene bavyiga.

Abanyeshure babiri biga muri kaminuza bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, bambaye impuzu z'ubururu , ku ruhande hariho imeza iteretseko ibikoresho bariko barigirako.

Kamikazi n’umunyeshure wo muri kaminuza ari mu cumba c'isomero ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe bicaye ku ntebe kandi bambaye impuzu zirabura bariko barasubiramwo ivyigwa.

Musonera ni umunyeshure wo muri kaminuza, yicaye ku ntebe ari kumwe n'abandi banyeshure, yambaye impuzu y'umuhondo, bariko bararaba imbere y'abo bose baracereje, bariko barakurikirana ivyigwa, umwigisha atanga.

Mugwiza n'umunyeshure wo muri kaminuza ari mu cumba c'isomero yicaranye n'umunyeshure mugenzi wiwe, mugwiza afise imishatsi miremire kandi myinshi inyuma yiwe hari ishakoshi yuwundi munyeshure.

Ishure rya kaminuza rifise akazu kasugumwe abanyeshure b'abahungu bakoresha iruhande y'uruhome hariho imiringoti icamwo amazi ifise ibara ryera hamwe n'uruhome rusa nibara ryera.

Abanyeshure, biga muri kaminuza, bari mu cumba c'isomero, baricaye, bariko bararaba imbere y'abo; harimwo umunyeshure, afise ikaramu itukura, ariko arandika, ku rupapuro.

Nduwayo n'umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no gukoresha ibikoresho vy'ubuhinga bwanone ari mu cumba c'isomero ari kumwe n'uwundi munyeshure mugenzi wiwe bariko barakora imyimenyerezo.

Kanyange ni umunyeshure wo muri kaminuza ari mu nzira icamwo abanyeshure iyo bariko baratambuka arahagaze iruhande yiwe hateye amashurwe ari k'umurongo kurundi ruhande hariho umuntu ariko aratambuka.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure hamwe n'imeza imbere hariho imeza y'umwigisha iteretseko imashini nyabwonko ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho inyuma hariho ikibaho cera.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi ku ruhande hateye ibitegwa vy'imyumbati harimwo n'icuma gishinzemwo kiriko ibicapo bicafye ko inyuma y'umurima hariho icumba c'isomero.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye no gukora imiringoti y'amazi, bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero zera, inyuma yabo hariho intebe.

Abanyeshure bahagaze bari mu mugwi, bambaye impuzu zifise ibara ry'umuhondo, iruhande yabo hahagaze umwigisha, imbere yabo hariho inzu ifise ibara ryera basize ku ruhome.

Ishure rifise ivyumba ,vyinshi ,vy'amasomero ,hagati hateyemwo ivyatsi ,ku ruhande hateye amashurwe azungurutse ,hagati harimwo n'ibiti biteyeho ,ku ruhande hariho ibiti vy'inshi kandi birebere.

Bikorimana n'umwigisha wo muri kaminuza ari mu cumba c'isomero imbere yiwe hariho abanyeshuri bicaye ku ntebe bariko baramukurikira iyo ariko arasigura ivyirwa inyuma yiwe hariho ikibaho canditseko hamwe n'amakayi ateretse impande yiwe ku meza

Vyizigiro ni umunyeshure wo muri kaminuza ari mu cumba c'isomero, yambaye impuzu zirabura, afise ibipapuro mu biganza vyiwe, ariko arasigurira abandi banyeshure ivyigwa, iruhande yiwe hicaye abandi banyeshure.

Icumba abanyeshure bo muri kaminuza bafatiramwo imfungurwa harimwo intebe zifise ibara ryirabura hamwe n'imeza zifise ibara ryera batereka ko imfungurwa ku ruhande hamanitse imbonesha kure harimwo n'abantu babiri umwe ahagaze n'uwundi yicaye.

abanyeshure biga kw,ishuri y'imyuga ivyigwa bijanye no gushona ibirato bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo bambaye impuzu z'ubururu bicaye ku ntebe imbere yabo bafise ibirato bariko barigirako.

Ishure rya kaminuza rifise icumba abigisha bakoreramwo, ariko umuryango utukura imbere hejuru ku muryango hamanitseko ibipapuro vyanditseko amajambo hamwe n'ibiharura.

Ishure rya kaminuza ryubatse rigeretse imbere yaryo hariho amahema yubatse arimwo abantu yicayemwo musi imbere hariho ibendera rishinzemwo ry'igihugu c'uburundi hariho n'abantu bahagaze.

Kabera n'umunyeshure yiga muri kaminuza ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo yambaye impuzu y'ubururu hamwe n'inkofero y'ubururu imbere yiwe afise igikoresho ariko arigira ko inyuma yiwe hari intebe.

Ishure rya kaminuza rifise icumba kiriko umuryango ukozwe mu Vyuma usize ibara ry'ubururu wanditse ko amajambo hamwe n'ibiharuro mwibara ryera kandi wugaye.

Ishure rifise akazu ka sugumwe ku ruhande hariho urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bavuye mu kazu ka sugumwe mu kwisukura ku ntoke imbere yo gusubira mu vyumba vy'amasomero hariho n'imiringoti izana amazi

Ishure ,rifise ,ikibuga kinini kandi giteyemwo ivyatsi ,amashurwe hamwe n'ibiti binini harimwo n'inzira, abantu bacamwo iyo bariko baratambuka ,iruhande y'ivyumba vy'amasomero ,harimwo abantu bariko baragenda.

Ishure rya kaminuza ryubatse rigeretse imbere yaryo hateye ibiti hariho n'uruhome rumanitseko ibipapuro iruhande ry'uruhome hateye amashurwe ariko murongo hariho n'ibarabara ririmwo n'amabuye.

Icumba umurongozi w'ishure akoreramwo harimwo imeza iteretse ko ibipapuro vyinshi hamwe n'ibitabo harimwo n'imashini nyabwonko yakije, ariko arakoresha ku ruhande hariho n'itelefoni akoresha.

Ishure, rya kaminuza rifise akazukasugumwe , karimwo, inzira ,abantu bacamwo, iyo bagiyemwo, hariho n'amajambo yanditseko, ku ruhome mwibara ritukura, hamwe n'ibara ry'ubururu, y'uko hakoreshwa abahungu.

Ishure rya kaminuza rifise ikibuga kininiya cane giteyemwo ivyatsi ruhande hateye amashurgwe ari k'umurongo hariho n'ibiti biteye impande y'ivyumba by'amasomero hagati mu kibuga hagazemwo abanyeshuri.

Ishure rya kaminuza rifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye amanitseko ibipapuro vyera vyanditseko amajambo niho abanyeshure baza gusomera amakuru agezweho kw'ishure.

Kamariza ni umunyeshure w'umwigeme yiga kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye n'ububaji, ariko arakora imyimenyerezo yambaye ibikingira amaboko, imbere yiwe afise imbaho ariko arigirako.

Ndikumana n'umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga ivyirwa bijanye no gufatanya ivyuma ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo yambaye ibikingira amaboko imbere y'iwe hariho imeza ikoze mu cuma ifise ibara ry'icatsi

Ishure rifise inzira abantu bacamwo, iyo bariko baratambuka, harimwo abantu bambaye impuzu yirabura, bariko baratambuka; ku ruhande hari umurima w'ibigori, hateye n'ibindi vyatsi.

kw'ishure ryigako abanyeshure b'imicuko mw'ishure harimwo igikinisho abanyeshure bakinisha iyo bariko bararuhuka kirimwo ibikinisho bifise amabara atandukanye ayumuhondo ayatukura impande hateye amashurwe

Ishure rya kaminuza, rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, biriko uruhome rusize ibara ryera; hanze mu kibuga hateye ivyatsi vyinshi, hamwe n'ibiti; hariho n'ibiti vy'amashurwe.

Ishure rya kaminuza rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashugwe ateye ku murongo ,harimwo n'inzira abantu bacamwo iyo bariko baratambuka ,ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero biriko n'ibiyo.

Ishure rya kaminuza rifise uruhome rusize ko iba aragera hejuru hariko ivyuma imbere y'ishure hateye ibiti birebire ku ruhome hariko amadirisha menshi ari ko murongo abantu bakoresha.

Ishure rifise ivyumba vyishi vy'amasomero vyubatse ku murongo hariho uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye n'urundi ruhome rwubakishijwe amabuye imbere hateye ivyatsi hariho n'amabuye ari hasi.

Bizindavyi ni umunyeshure wo muri kaminuza, ari mu cumba c'isomero, harimwo n'abandi banyeshure bicaye ku ntebe; Bizindavyi afise iterefone mu biganza vyiwe, yambaye n'amarori; inyuma yiwe hariho abandi banyeshure, imbere y'abo hariho n'imeza.

abanyeshure biga muri kaminuza bari mucumba aho bariko barakorera ikibazo bicaye ku ntebe kandi bose bariko barandika imbere yabo hariho umwigisha ahagaze ariko arabaraba.

Ishure rya kaminuza ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hariko n'amadirisha menshi ari ku murongo, ariko ibiyo amadirisha amwe aruguruye hanze y'ishure hariho uruhome rwubakishijwe amatafari aturihe.

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga muri kaminuza harimwo intebe z'abanyeshure imbere hariho imeza iteretse ko imashini nyabwonko hamwe n'imeza y'umwigisha iteretseko agakarato karimwo ingwa

Abanyeshuri biga kw'ishuri ry'imyuga ivyirwa bijanye n'ubwubatsi bambaye impuzu z'ubururu hejuru bambaye inkofero z'umuhondo bambaye n'ibikingira umunwa bariko barakora ivyirwa hamwe n'imyimenyerezo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango yugaye imbere hariho inkingi y'inzu imbere hariho n'amashurwe ateye hariho n'amabuye ari hasi inyuma y'icumba c'ishure hubatse iyindi nzu

Ishure rifise ikibuga kinini k'irimwo ivyatsi hamwe n'ibiti biteye harimwo n'umuntu ariko aratambuka hagati mu vyatsi iruhande y'ivyatsi hariho inzira abantu bacamwo bariko baragenda

Ishure rya kaminuza rifise icumba bigiramwo ivyirwa vy'ubushakashatsi hariho umuryango wugaye usize ibara ryera hejuru handitse ko amajambo mwibara ryera harimwo n'ibara ry'ubururu.

Kanyoni ni umunyeshure yiga muri kaminusa yicaye impande y'idirisha y'icumba c'isomero ari kumwe n'uwundi munyeshure mugenzi wiwe imbere yabo hariho inkingi z'ishure i ruhande hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Icumba kirimwo abantu benshi bicaye ku ntebe zera bariko bararaba imbere yabo hicaye abaryeshure bicaye mu migwi ibiri bariko barakora amahiganwa yo kwishura ibibazo bariko barabazwa n'umuntu ahagaze.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga, bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, harimwo imeza iteretseko ibikoresho abanyeshure bariko barigirako, inyuma yabo hariho ikindi gikoresho bakorerako.

Kw'ishure rya kaminuza, hariho umuryango w'icumba, wuguruye, hakoreramwo umurongozi w'ishure; harimwo intebe, hamwe n'imeza, iteretseko imashini nyabwonko; iruhande y'umuryango, hariho inzira.

Icumba kirimwo abigisha bicaye ku ntebe bariko barakora inama imbere hicaye umurongozi w'ishure imbere yiwe yahateretse imashini nyabwonko iri ku meza hariho n'umyigisha ariko aravuga ijambo ahagaze

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hejuru ziteretseko ibitabo vy'abanyeshure imbere hariho ikibaho canditseko hejuru hari amatara amwe ariko araka ayandi ntiyaka.

icumba kirimwo abanyeshure hamwe n'abigisha bari kumwe n'umunyeshure yicaye ku gakinga k'abantu bagendana ubumuga inyuma yiwe hariho umubikira yambaye igitambara cera ku mutwe

Abanyeshure biga muri kaminusa bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yabo haagaze uwundi munyeshure imbere yiwe hariho imashini nyabwonko iteretse ku meza iruhande yiwe hariho imbonesha kure.

Ishure rya kaminuza risize ibara ryera ku ruhome, imbere rifise ikibuga kiteyemwo ivyatsi hamwe n'amashurwe ari ku murongo, inyuma y'ishure hariho ivyatsi hamwe n'umurima w'ibitoke.

Ishure ririmwo umuntu ariko aratambuka hejuru y'iwe hasakaye amabati iruhande y'iwe hariho umurima w'ibigori n'ibiharage hariho n'uruhome inyuma y'uruhome naho hateye ibiti birebire kandi binini.

Icumba c'isomero abanyeshuri bo muri kaminuza bakoresha harimwo intebe hamwe n'imeza baterekako ibitabo iyo bariko barasoma ku ruhande hariho akabati babikamwo ibitabo vyishi biri ku murongo

Igiraneza ni umunyeshure wo muri kaminuza ari mucumba aho bari ko barakorera ikibazo abandi banyeshure baricaye hasi baracari ko barakora ikibazo Igiraneza yahagurutse agiye gusohoka kubera wewe yahejeje.

Ishure rya kaminuza rifise icumba c'isomero kiriko umuryango wuguruye, hariko n'uwundi muryango ukozwe mu cuma hariko ingufuri ,wanditseko amajambo mw'ibara ryera ,mu cumba c'isomero harimwo intebe zicayeko abantu hamwe no hanze hariho intebe igaragara.

Icumba abanyeshure bigiramwo, harimwo intebe hamwe n'imeza ziteretseko ibitabo vy'abanyeshure, higiramwo abanyeshure bo muri kaminuza, inyuma hariho akabati baterekamwo ibikoresho, harimwo n'imeza hamwe n'intebe y'umwigisha.

kw'ishure rya kaminuza aho abanyeshure bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi musi aho batereka ibikoresho hariho umuringoti udugana amazi abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga.

Ishure rya kaminuza rifise ikibuga kinini kandi cagutse, uruhande rumwe hateyemwo ivyatsi, urundi ruhande nta vyatsi bihari, hasi hari amabuye, harimwo abanyeshure bariko baratambuka hamwe n'abandi bicaye.

Nduwayo, ni umunyeshure, yiga kw'ishure ry'imyuga; ari mu cumba, aho bakorera imyimenyerezo; harimwo n'abandi banyeshure, bicaye ku ntebe; imbere y'abo, bafise imashini nyabwonko, bariko barigirako; hejuru, amatara ariko araka.

Mu cumba aho higira abanyeshure biga muri kaminuza harimwo abanyeshure bicaye bariko barakora imyimenyerezo imbere yabo ku meza hateretse imashini nyabwonko bariko barigirako inyuma naho hariho uruhome rusize ibara ryera.

Kanyana ni umunyeshure, yiga ivyigwa bijanye n'ukubungabunga amagara y'ibitungwa, yambaye udukingirantoke hamwe n'agapfukamunwa, ariko araraba ikintu inka yoba igwaye, inyuma yiwe hariho abandi baganga, bambaye impuzu zera.

Ishure rifise akazu kasugumwe gasa neza kubera bahakoreye isuku hasi hasa n'ibara ry'icatsi harimwo n'ibido ifise ibara ry'umuhondo hamwe n'uruhome rusize ibara ryera

Icumba c'isomero, cigamwo abanyeshure bo muri kaminuza, harimwo intebe abanyeshure bicarako, zitondetse ku murongo; imbere hariho ikibaho bandikako, ku ruhande hariho imeza, iteretseko ibikoresho vy'umwigisha.

Icumba c'isomero cigamwo abanyeshuri bo muri kaminuza, harimwo intebe bicarako iyo bariko bariga ,harimwo n'imeza zabo, imbere hariho ikibaho abanyeshuri bigirako ,hejuru hariho amatara arikaraka.

Kagabo ni umunyeshure wo muri kaminuza kw'ishure ryigisha imyuga ari mucumba aho abanyeshure bakorera imyimenyerezo arahagaze yambaye inkofero yera ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe baricaye.

Niyonkuru ni umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye no gukora ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none, arikumwe n'uwundi munyeshure mugenzi wiwe, imbere ku meza hari ibikoresho.

Icumba umurongozi w'ishure wa kaminuza akoreramwo harimwo imeza hamwe n'intebe umurongozi w'ishure yicarako ku meza hateretse ibikoresho vyiwe akoresha ku ruhande hariho uruhome rusize ibara ryera

Ntibazonkiza ni umunyeshure yiga muri kaminuza, ari mu cumba aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi, arikumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe, imbere bateretseko imashini nyabwonko kumeza, hejuru naho hamanitse imboneshakure ku ruhome.

Ishure rya kaminuza ryubatse rigeretse, imbere hariho imiduga ihagaze hamwe n'abanyeshure bamwe baricaye abandi baragaze, hariho n'ibiti biteye hagati mu kibuga ,hariho n'amashugwe ateye ku murongo impande y'uruhome.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mu cumba aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero zera, bariko barakoresha ibikoresho bigirako bariko barabiramwo bakoresheje amaso, inyuma yabo hariho akabati gafise imiryango myinshi kandi kugaye babikamwo ibikoresho.

Ishure rya kaminuza rifise uruhome rumanitse ko igipapuro cera canditseko amajambo hamwe n'ibiharuro, munsi y'ico gipapuro hariho amabuye menshi hamwe n'ibipapuro biri hasi.

Abanyeshure biga kw’ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no gushona, bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo bambaye impuzu zera bicaye ku ntebe ,imbere yabo bafise imashini bariko barigirako.

Ishure rya kaminuza rifise ivyumba vyinshi, vy'amasomero hagati ateyemwo ibiti ,harimwo n'abanyeshure bahagaze abandi baricaye ,hariho n'imiduga ihagaze hamwe n'amashugwe ateye kumurongo.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mu cumba c'isomero baricaye ku ntebe zabo imbere hariho imeza ziteretse ko uducupa tw'amazi hamwe n'imashini nyabwonko bariko barigirako harimwo n'abandi banyeshure bahagaze.

Nziga amasabo ni umunyeshure yiga muri kaminuza ari mucumba aho bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi ari kumwe n'abandi banyeshure imbere yabo hariho imeza iteretseko ibikoresho bakoresha iyo bariko bariga.